ha misiliya bollanni beetiyage dolla meretta duretetta gidiya tohossa baggara beetiya umma shaafa.

Tohossa deere deere asaateta ayssuwa luxetta beeruwan giggida heezzantta kifiliya luxiya taamarettu amarratto doonaa maxaafa.

ha misiliyaan beettiyaageeti dumma dummabassi so giddon go'ettiyo buquraa gidid hiilanchchatu kushiyaan qoxxetttidi mereta kalttay, beexe, forkkay, zaabe, mashshayinne heganne hega malatiyaa buqurati beettoosona

assanaati bantta puulaa loyttanaw qooriyan gidi hyttan siiriyan wottidi go"ettiyo worqqa.

Kushe hiillanchchati dumma dumma so giddon go'ettiyo urqqa miishshaappe merettiya buqurata medhdhidoogee beettees. Hegeetuppekka amaridaagee jabanaa, haatta otuwanne loggomuwa gidoosona.

haahuwwappe gidi mattappe yiidi shemppanaw, miiccanawu maadiya keehipe yeemoyiaa so giyooga.

Ha xuufee geeshsha maxaafan xaafettida qaalaa gidishin geessa geeshshaa maxaafaa amanniya ammano eqqotay markkatyiyo woykko yoottiyo qaalaa qonccissees giyoga.

dozza qommo gidida wogaa xale gidida boorissa giyo xaletettaw maadiya dozza.

corra wodallane geela"o naati hadiyane bulukuwaa maayidi wolaytta wogaa yexidine duridi beettosona.

wolaytta wogaanne oonatettaa hara biittatu woykko hara heeratu wogaappe dummayanawu danddayiya wolaytta oonatettaa qonccissiya malaataa.

Cora yelagati wolayitta wogaa maayuwa maayidinne wolayitta olaa miishshata tooraa malatiyaga gonddalliya oyqqidi issippe beettoosona ha sohuwan.

Wolaytta soodo yunbburshiyaa giddon beettiya mitaa gididi lo'o carkkuwaanne qumatettawu maanawu maadiya manguwa giyo mitaane dirsatettawu maadiya hara mitata beettosona.

Ha misiliya bollan issi balteetiya kattaa bul"anassi maaddiya ooso miishaappe zaabbiya malatiya miishshaa oyqqada oosuwa oottiyo sohuwan beettaawusu giyoogaa.

Ha misiliyan beettiyaageeti wolayitta dichchaa tohuwaa kaassan issippe yamiyaan kaa"iya wolayitta dichchaa citaa geetettoosona.

Issi luxetta keettan issippe issi klassiyan loohidaageeti, loohetta woykko luxettakko kushsha heeran issippe cora maccageetinne cora attumaageeti issipetettan uttidooga bessees.

Ha missiliyaa bolli beettiyage wolayttassi zokko meqqetta gididi hagazidda hagazanchcha waykko mino Priyawu Altaya geettetes.

Issi goshshanchchay ayfiyaa ayfiyaa mittay woykko mangguwaa milatiyaagee lo"o murutaa immanaadaninne ayfidaagee wodee baynnan awuccayennaadan tuuqiidi beettees.

De'iyo keetta puulatetta gujjanawu maaddiya buquray maggarajja giyooga.

hagee misiliya bollan beettiiddi diyagee macca naati ba sinttaa puulaa loyittanaassi giidi tiyettiyo woyikko go'ettiyo puula miishsha lipistikiya geetettidi xeesettiyagaa.

Ha misiliyaa bolli beettiyaagee issi ganddaa heeran dumma dumma wolaytta keettatinne qoroqqoro keettay issippe matan matan de'iyoogaa bessees.

Dumma dumma ciishsha ciyannanne danddayenna doozatti beetosonna. Hegeetuppe ciyiyagetti puulawu maadosonna.

Ha misiliyaa bolli beettiyaagee wolaytta asay miyoo wogaa qumatuppe issuwaa gididi xeegettiyaa oyttay unccay billanddoy pooshshamoy a ekkidi maanassi maaddiyaa mooqee mankkaa milatiyaagee qassi maattay misiliyaa bolli beettees.

Ha misiliyaa bolli beettiyaage wolaytta zannaqa sohotuppe issuwaa gidishin dumma dumma sohuwaappe turusitetti yiidi be'iyoonne allaxiyoo sohuwaa giyoogaa. ha sohuwaa sunttaykka ajjoora soossuwaa getettees.